Izaho sy ny ankohonako rehefa mandeha eny an-tsena dia mahafinaritra anay indrindra ny mijery zavatra vita natoraly. Toy ny savony ohatra, ampiasanay hanasana lovia, sotro, fitaovana maro ao an-dakozia.

Ny fanaovana pôlitika dia miasa amin'ny misehatry ny fitondrana, mba hitarika ny firenena sy fiaraha-monina amin'ny lalàna iray, izay heverina hahasoa ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Manan-daja koa izy amin'ny fifandraisana amin'ny olom-pirenena, mba hamaly ny filàn'izy ireo ary mba hanazava ny pôlitikany mba hahazoana fanohanana.

Lalana iray falehan'ny olona, izany hoe fivezivezena dia ahitana takela- by maromaro izay mirakitra ireo orinasa. Ary misy loko maro izy ireo : ao ny maitso, ny fotsy ny manga ary ny volom-boasary

Ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny an-dalambe dia mitranga rehefa miangona be loatra ny fiara ka miadana na mijanona tanteraka amin'ny fivezivezena. Izany dia mety vokatry ny hamaroan'ny fiara, loza, fanamboarana lalana na olana hafa ; miteraka fahatarana sy tsy fahampiany vokatra amin'ny asa mpitondra fiara izany.

Ny mananasy dia voankazo manan-karena amin'ny otrikaina : azo hanina mivantana, atao ranom-boankazo, na ampiasaina amin'ny fomba hafa toy ny tsindrin-tsakafo sy ny sakafo tokantrano. Ny fihinanana mananasy dia manampy amin'ny fanomezana ny fahasalamana sy ny fitazonana ny vantana ho salama.

Ny arina saribao dia fampiasan'ny olona andavanandro eo amin'ny fiainany, andrahoana sakafo, hanaovana zavatra maro isan-karazany ary indrindra na dia lafo arany izy io dia tsy mahafaty antoka, matsiro ange ny sakafo andrahoana amin'ny arina saribao e!

Tranombarotra lehibe iray mivarotra karazan-javatra maro toy ny baolina boribory izay miloko volomboasary ; eo akaikiny ihany koa dia misy fihogo izay fibangoana volo ary eo ambaniny dia misy ireny fasiana sakafo ho an'ny biby fiompy ireny, toy ny saka sy ny alika.

Ny saka dia malaza amin'ny fitiavana trondro izay iray amin'ireo sakafo hankafiziny indrindra. ireo biby ireo anefa dia tena samy hafa saingy misy fifandraisana manokana eo amin'izy ireo indrindra amin'ny lafiny sakafo sy ny fahaiza-miaina.

Ny soavaly dia biby lehibe be herim-po sy haingam-pandeha izay ampiasaina amin' ny asa maro sy ny fialamboly ; izy io ihany koa dia fitaovam-pitanterana : ho amin' ny asa fiompiana, ho amin' ny asa fambolena ary izay tsy misaraka amin' ny olombelona.

Trano fiangonana lehibe iray no mitafo fanitso izay tsy miloko fa efa manomboka miha arafesina ary misy zaza ihany koa eo anoloana izay manao akanjo mangamanga ny anankiray ary manao akanjo fotsifotsy ihany koa ny anankiray.

Ny sakafo ambihotsy dia entana iray azo amidy eny amin'ny varotra mahazatra ary matetika ahitana sakafo masaka. Izy ireo ihany koa dia ampiasaina amin'ny fanamboarana sakafo malefaka tsy mavesatra ary mety ho an'ny fahasalamana.

Lehilahy iray izay malaza amin'ny fanaovana politika no mipetraka ary eo aoriany dia misy rindrina miloko volondavenona, izy dia manao solomaso ary ny akanjo ao anatiny dia mavokely.

Rehefa tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny zanako dia fahafinaretana ho ahy indrindra ny mikarakara mofomamy ao an-dakozia ; dia nividy lafarinina izaho, nividy siramamy izaho, nividy karazana zavatra maro hanaingoko azy ary dia faly ny isan-tokatrano mihinana izany. Tsara ange izany e !

Vehivavy iray manana volo miloko mainty ary olioly tsara ery. Manakona ny tarehiny amin'ny tanana izy ary ny tanany dia ahitana peratra. Ny lokon'ny akanjo ambony anaovany dia maitsomaitso ary ao aorinany dia misy voninkazo mahafinaritra tokoa ny lokony, misy mavokely ary fotsifotsy.

Ny sakafo any amin'ny hôtely dia miezaka mampifandanja ny sakafo matsiro sy ny endrika ara-pomba, miaraka amin'ny kalitao. Mamaly ny filàn'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra koa izy ary manolotra safidy samihafa, toy ny : sakafo maivana, ao koa ireo sakafo masaka ary arahana zava-pisotro izay manala hetaheta.

Ny famadihana dia fomba amam-panao malagasy izay mankalaza sy manaja ny razana. Anisan'ny fotoana ameranana amonosana ny taolam-balo. Ireo fomba ireo dia manam-pikasana anamafy ny fifandraisana amin'ny razana sy ny soa toavina nentim-paharazana.

Mpivarotra iray mivarotra ireo fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavan'andro toy ny siramamy izay amidy amin'ny kapoka, ao ihany koa ny sira, ny menaka ary ireny zavatra ampiasaina maro ireny.

Trano iray vita amin'ny hazo miloko fotsy ary ny varavarana nampiarahana amin'ny fitaratra. Misy lehilahy iray mijoro eo anoloana, manao akanjo miloko volontany ambony ambany.

"Izay mahara-baovao, tia fandrosoana" izany no voalazan'ity gazety: "Inona ny vaovao?" ity; izay vidiana amin'ny sarany dimanjato; ao anatin'izy io dia misy fanehoana ara-politika, ao ihany koa ireo filazana maro samihafa toy: ireo dokam-barotra ny amin'ny serasera.

Ny fitaovana tiany vadiko indrindra rehefa handeha hiasa izy dia ny mampiasa kodiaran-droa. Izy ity moa dia manamora ny hafainganana izay aleha rehetra ary tsy adino ny manao aroloha mba iarovana azy amin'ny loza eny an-dàlana.

Fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Ny miloko fotsy eto ankavia dia natokana hamanana rano any amin'ny efitrano fidiovana, ny eo ankavanana kosa miloko mainty dia vata fapangatsiahana fitehirizana sakafo maharitra, fitehirizana entana betsaka ary fitazonana ny kalitaon'ny sakafo.

Arabe malama izao sady tsara itỳ andehanany ity, fa saingy izy tsy mahazo hifanenan'ny fiara anankiroa, dia jereo ange io kodiaran-droa aorinanay io e ! Tsy mahazo misongona anay, fa mandeha moramora dia mahafinaritra be.

Rehefa tonga ny fety aman-danonana dia mahafinaritra indrindra ny mijery olona mitendry aponga na eny an-kalamanjana izany na eny amin'ny toerana maro samihafa dia hain'izareo ery ny mampifaly ny olona amin'ny alalan'ireny.

Mpivarotra iray no ahitana vatomamy maro isan-karazany amin'ny loko mahafinaritra tokoa : ao ny mitsipika fotsy, maitso, mavo ary volomboasary, ao ihany koa ny miloko mena izay tsary erỳ !

Eny amin'ny tsena lehibe dia ahitana karazana voankazo, legioma maro isan-karazany ary voamaina izay tena ilaina ho an'ny fahasalamana, satria manampy amin'ny fanadiovana vatana sy fanalana ny zavatra manimba izy ireo, ary mitondra hery fiarovana ihany koa.

Ny sainam-pirenena dia marika na sary maneho ny maha-izy azy, ny tantara ary maha-iray ny firenena. Izy io dia matetika misy loko sy marika voafantina tsara, izay samy manana ny dikany izy ireo. Ny sainam-pirenena dia ampiasaina amin'ny hetsika ofisialy, fankalazana ary amin'ny ady, mba hanome fiavahana ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany.

Ny asa-tanana malagasy dia anisan'ny tena kanto tokoa. Ny akanjo dia tena tsara rafitra, hay ery ny manaingo azy, ireo lamba zairina izay asiana mofo dipaina dia tena mahafinaritra tokoa ny sary fanaingona aminy.

Ireo akora fanasana zaza hita eny amin'ny tsena lehibe dia voafantina manokana mba ho azo ampiasaina amin'ny hoditra sy zaza marefo sy saropady ary mampiasa akora malefaka izay tsy mandratra hoditra na maso ny zaza akory izy.

Sainam-pirenena iray mahitsizoro izay ahitana loko manga ao aorianany ary izy io dia mirafitra tsara : ao ny loko mainty ary ao ny loko fotsy izay famantarana manokana ho an'ny firenena manana azy.

Mpivarotra amoron-dalana no mivarotra ireto famonosana entana ; izay tsy mandeha atsin-jarany akory fa tonga dia lehibe iray izany hoe famonosana ireo entana izay atao fanomezana ho an'ny olon-tiana na ho any namana ihany koa.

Tovovavy iray ihany ireo raha manatrika izy dia hita ny tarehany feno tsiky izay manao lokomena ary ny akanjo amboniny dia mavomavo ; rehefa mihorirana indray izy dia hita koa ny tanany mipetaka eo amin'ny tarehany izay manao peratra fotsifotsy ihany koa.

Fiara kely iray miloko mavomavo mpitatitra olona no mijanona eo amin'ny sisin'ny arabe. Eo akaikiny dia misy lehilahy anaky roa mandalo ary eo anilany dia misy fiara lehibe iray mpitatitra olona izay mandeha amin'ny arabe.

Ny fandrahoana sakafo gasy dia fomba fanao amin'ny sakafo malagasy, izay mifantoka amin'ny fampiasana akora sy fomba fandrahoana mahazatra. Ny fampiarahana ny gana sy ny hena kisoa izao dia tena manome tsiro malagasy tsy manam-paharoa sy fahafam-po amin'ny fihinanana, ary tsara ho amin'ny fanaovana sakafo izany atao am-pitiavana.

Eny amin'ny anjerimanontolo no toerana iray lehibe misy ny fikarohana sy fandalinana mba hanatsara ny fahalalàna. Ny mpianatra dia manana fahafahana mifandray amin'ny olona samihafa avy amin'ny firenena sy kolontsaina samihafa izay manamafy ny fahaiza-mifampiresaka sy ny fahalalàna ankapobeny.

Ny tanàna any Ambanivohitra dia madio, milamima ; ary ny fanaovana raharaha dia misalaha miandahy-miambavy izy ireo. Ny fiompiana dia afaka migalabona ireo biby fiompy.

Nolokoana ny tambohonay teto rehefa vita, dia ireo mpandoko manao akanjo miaro azy ireo, ary nanamboatra tohatra izy vita avy amin'ny hazo izay iarovana azy mba tsy ianjera amin'ny ataony eo.

ny taranja baolina kitra dia fanantanjahantena iray manan-danja amin'ny kolontsaina sy ny fomba fiainana manerana izao tontolo izao , manampy amin'ny fampitombona ny firaisankiina sy ny fahasalamana izy ary ny mpilalao dia miasa amin'ny fampiarana ny fahaiza-manao sy fampivoarana ny fanazaran-tena sy ny fanomanana ho amin'ny lalao

Ny sainam-pirenena dia manambara ny maha-firenena sy ny maha ara-kolontsaina azy. Ary maneho ny soa toavina sy ny maha-izy azy ihany koa. Misy endrika sy loko manokana izy ireny ary ahitana marika, tsipika izay mampiseho fa firenena manana sy mahaleo tena.

Ny fampiasana solosaina dia manan-danja amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny asa, ampiasaina amin'ny fanoratana fikaroana sy fanamboarana atonta taratasy ary manampy amin'ny fianarana amin'ny alalan'ny loharam-pahalalàna sy fampiarana azy.

Tranom-barotra lehibe iray izay mivoritra ireo fitaovana ilain'ny lehilahy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ao ireo ahositra amin'ny fanalana volom-bava. Ao ihany koa ireo ahositra amin'ny vatana mba ho fanalana ny fofona misy amin'izy ireo.

Trano fivavahana misy loko fotsy ary misy lakroa eo amin'ny tendrony ambony, ny ilany dia tsy miloko ary ny varavarana dia mihidy satria tsy mbola fotoana fivavahana izao.

Ny peratra dia karazana firavaka manan-danja ary matetika izy io dia vita amin'ny metaly na volamena na volafotsy. Izy io dia apetaka amin'ny tanana ary ampiasaina amin'ny antony ara-pivavahana hanamarihana ny fitiavana, ohatra amin'ny mariazy izany na toy ny fanamiana fotsiny.

Famantarana an-tsary hita maso izay afaka maneo amin'ny fomba tsotra sy haingana ny orinasa. Tsy voatery ho lahatsoratra lava izy fa matetika misy sary, endrin-tsoratra na famoronan-tsoratra mampiavaka ny orinasa. Amin'ny ankapobeny dia manampy amin'ny fananganana fifankahazoana eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa izy.

Vehivavy iray no mipetraka eo amin'ny seza mavokely, manao akanjo amboniny mavomavo izy, ny volony dia mirandrana, manao kavina eny amin'ny sofiny ary misy rojo ihany koa ny tendany.

Ny ranomasina dia tontolo iainana lehibe sy manan-danja amin'ny fiainana, amin'ny lafiny ara-tontolo iainana, ara-toekarena ary ara-tsosialy. Manampy amin'ny fanitsiana ny toetr'andro sy ny hafanana manerana ny tany amin'ny alalan'ny fikorianan'ny rano sy ny fiovaovan'ny rano izy.

Rehefa mivoaka ny trano na aiza na aiza no aleha dia feno olona, feno fiara, ao ny fitaterana, ao ihany koa ireo an'olon-tsotra izay mandeha eny an-dàlana ary dia mitohana tokoa ny fifamoivozana.

Trano lehibe anankiray miloko fotsy ny rindrina aminy. Misy sary nipetaka eo amin'izy ireo izay lehilahy sy vehivavy no hita aminy, ary manao fitafiana Malagasy aby izy ireo.

Ny peratra dia firavaka apetraka amin'ny ratsan-tanana vita amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny : volamena, volafotsy, vy na vato sarobidy ; izy io ihany koa dia efa hatrin'ny ela no ampiasaina amin'ny kolontsaina maro maneran-tany ; manan-danja izy io sady mahafinaritra ampiasaina ho fanehom-pitiavana.

Vehivavy iray no mandalo eny amin'ny arabe, ny volony dia fohy hoatrana fanety lehilahy, ny akanjony dia mangamanga misy sary voninkazo, ny patalohany ihany koa dia mangamanga, manao kiraro fotsifotsy sy maintimainty izy.

Lehilahy iray no variana mijery olona, miandry eo amin'ny arabe. Ny akanjo anaovany dia fotsifotsy ny ambony ary pataloha volontany, mitondra kitapo ihany koa izy.

Toerana iray ahitana lalan-tany mena izay eo an-dalam-panamboarana. Ny lalana moa rehefa ratsy dia tsy misy mihitsy ny zavatra azo atao fa eto kosa dia vonona ny fanjakana sy ny fokontany hiaraka hanamboatra izany.

Ny gazety "Ao raha" dia anisan'ny fampitam-baovao ho an'ny be sy ny maro ; ao anatin'izy io ihany koa dia misy karazana kilalaon-tsaina maro isan-karazany ; ary indrindra manampy ho an'ny tanora dia misy fitadiavana asa ihany koa ao.

Ny fivarotana gazety eny andalam-be dia haingana sy tsotra ahafahan'ny olona mividy gazety mora foana, manome vaovao haingana ho an'ny mpanjifa eo no ho eo ary manampy amin'ny fanaparitahana vaovao mivantana sy haingana amin'ny mponina.

Izay sy ny zanako rehefa mandeha miantsena dia mandalo mpivarotra voatabia ; dia mividy izahay dia misy tongologasy ao anatiny dia ampianay tsaramaso ihany koa dia miaraka amin'ny sakamalaho ihany koa.

Ny taranja baolina kitra dia anisan'ny fanatanjahantena ankafizin'ny tanora zazalahy. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina koa izy ary mampitombo ny hery. Manampy amin'ny fampiroboroboanan'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.

Ny ravimbomanga na "ny rondra" araka ny fitenim-paritra dia anisan'ny anana tena matsiro, atao laoka, atao ro ary indrindra ampiarahana amin'ny karazana sakafo maro dia tena henonao mihitsy fa tsara ny tsirony.

Ny mpitandron' ny filaminana dia manam-pahefana ny fiantohana sy ny fitandremana ny filaminana ary ny fandriham-pahalemana ao amin' ny fiaraha-monina. Izy ireo koa dia hita eo amin' ny sehatra maro toy ny polisy miaramila, ny mpiandraikitra ny fiarovana amin' ny sehatra manokana.

Raikitra ny fanetsana vary any ambanivohitra : tsy mifidy izy io na lahy na vavy na ankizy na vehivavy lehibe na lehilahy lehibe fa dia miantsoroka mitondra azy avokoa izy ireo ary ataony am-pitiavana izany.

Voromahery masiaka. Rehefa mahita zanaka akoho kely dia mihaodihaody eo amboniny. Fa mahafinaritra kosa anefa ny mijery an'ireny reny akoho miaro ny zanany, dia ataony ao ambany elany dia tsy azony akory izy ireo.

Toerana iray amoron-drano. Ahitana tendrombohitra sy zava-maitso. Tsara ho an'ny fialan-tsasatra. Toerana tony sy mahafinaritra. Ahitana zaridaina voajanahary, toerana izay misy rano.

Toerana lehibe iray eny amin'ny arabe izay fijanonana fiara maromaro ahitana tsipika fotsy manamarika ny toeran'izy ireo ; ary ahitana kodiarandroa ihany koa eo anoloana izay mijanona misy loko mangamanga.

Boky iray voasoratra amin'ny teny malagasy na mikasika ny kolontsaina, tantara sy fiainan'ny Malagasy. Izy ireo dia manan-danja amin'ny fanabeazana, ny fampitana fahalalàna ary ny fikajiana ny kolontsaina sy ny tantara ny firenena.

Lehilahy iray ihany no maka sary mihorirana izay ahitana ny volom-bavany, rehefa mitodika kosa izy dia ny sofiny no hita ary rehefa manatrika izy dia hita ny orony sy ny molotrany.

Ny gazety dia anisany fitaovana iray fampiasa isan'andro izay mitantara ny zavatra miseho nandritry ny tontolo andro ary havoaka izany mba ho hitan'ny olona sy ho vakian'ny olona ary ao anatin'izy io koa dia misy karazana hatsikana izay mampialavoly ny olona.

Ny gazety dia fitaovana fampitam-baovao izay manaparitaka vaovao ara-politika, sosialy ary kolontsaina. Mivoaka isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana. Ny tanjona dia ny hanome vaovao, anao fanadihadihana ary entina mampafantatra ny olona momba ny zava-mitranga sy ny kolontsaina.

Ny fiara vaventy dia manampy amin'ny fanamorana ny fitaterana karazana entana samihafa na ara-tsakafo na ara- pambolena ary afaka mivezivezy amin'ny toerana lavitra izay tsy hisy idirany fiara hafa.

Ny sary sokitra dia zava-kanto izay vita amin'ny hazo, vato, metaly, na fitaovana hafa. Manana endrika manokana toy ny olona, biby na zavatra hafa ihany koa izy ary ampiasaina amin'ny fampiratiana.

Fanaonay rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra na faran'ny herinandro dia miaraka mirona maro be izahay miandahy miambavy mandeha mitsangatsangana mitondra kodiaran-droa. Manisy fiarovan-doha izahay mba ampiasainay amin'izany.

Ny vary dia anisan'ny foto-tsakafon'ny malagasy. Misy maro izy ireny, ao ny vary mena ary ny vary fotsy. Eny amin'ny tsena lehibe dia ahitana karazana vary izay mipetaka eo aminy eo ny vidin'ny tsirairay avy.

Ny zinga sy ny lovia dia samy fitaovana ampiasaina amin'ny fanomanana sy fanantotosana sakafo indrindra eo amin'ny kolotsaina malagasy. Samy manandanja amin'ny fomba amam-panao malagasy amin'ny sakafo ny zinga, izay fitaovana lehibe hitehirizana rano, ary ihany koa ny lovia izay ampiasaina amin'ny fizarana sakafo ho an'ny olona tsirairay.

Fitaovana tsy mahafaty antoka ny mampiasa sy mividy azy dia ireo vita amin'ny asa-tànana, izany hoe misy hosodoko maro samihafa eo aminy ary ny lokony dia anisany mampiavaka azy kokoa.

Toerana amoron-dalana iray ahitana dokam-barotra amin' ny takela-by ambony. Izy io dia manampy amin' ny fanentanana ny mpanjifa amin' ny alalan' ny fametrahana sary sy soratra ary hafatra manintona. Manandanja amin' ny varotra sy ny fanaparitahana vaovao izany ka manampy amin' ny fitadiavana mpanjifa vaovao.

Fitaovam-pitanterana amin'ny alina manampy amin'ny fitanterana olona sy ny entana, toy ny fiarakaretsaka, ny kodiarandroa. Ireo fitaovana ireo dia matetika manana jiro sy rafitra fiarovana ho an'ny fandehanana amin'ny lalana maizina, ary ampiasaina amin'ny asa na dia amin'ny ora tsy ahitana masoandro aza.

Tanora zazalahy anankitelo no miaka-tsehatra. Mihira, mandihy mitana itony fandraisam-peo itony izy. Ary ny mpijery ety aoriana dia mitazona fakan-tsary manaraka ireo ataon'izareo.

Ny soavaly dia malaza amin'ny hafainganam-pandeha indrindra amin'ny hazakazaka sy ny fitaterana taloha. Manam-paharetana izy amin'ny asa mavesatra, ka nampasaina tamin'ny asa tany na ho fitaovam-pitaterana. Ny volon'izy ireo dia mamirapiratra ary misy loko maro samihafa.

Ny mpijery baolina dia olona mankafy sy manaraka ny lalao na amin'ny fomba ofisialy izany na fialam-boly ary mety ho toy ny fanehoan-kevitra ny fanohanana ny ekipa sy ny mpilalao, izay manampy amin'ny fananganana endrika sy fahaiza-manao amin'ny fanatanjahantena.

Rehefa mifarana ny herinandro, reradreraky ny asa iny dia fahafinaretana ho an'ny mpianakavy ny mandeha mivoaka kely any an-drenivohitra, mamonjy toerana fisakafoanana na misy efitra fatoriana izany mba hahafahana manala sorisory.

Ny boky dia fitaovana fitahirizana sy fampitana fahalalana tantara na hevitra voasoratra anaty pejy, mety ho tantara foronina, torolalana, lohahevitra hafa izy ary manampy amin'ny fampianarana ny fahalalany olona, anisan'ny kolontsaina sy fianarana ny famakiam-boky ary ampiasana ho loharanom-pahalalana na fialamboly.

Ny angivy dia anisan'ny legioma tena tsara ary manana hery fiarovana matanjaka be izy raha hoanina, ny lokon'izy ireo dia maro karazana ao ny mbola maitso be, ao ihany koa ireo maitso manompo mavo izay azo lazaina fa efa masaka.

Antananarivo dia anisan'ny malaza amin'ny fahatapahan'ny jiro. Renim-pianakaviana iray no teraka tao anatin'ny fahatapahan-jiro amin'ny alina ka dia nomeny anarana izay mendrika tamin'izany fotoana izany ity zanany kely.

Ny gazety dia manana endrika sy lohahevitra mifandray amin'ny fiainam-bahoaka sy ny raharaha lehibe ao amin'ny firenena. Amin'ny hakapobeny manampy amin'ny fanomezana vaovao sy fanadiadiana mivantana amin'ny lohahevitra isan-karazana izy io ary azo isafidianana amin'ny endrika printy na an-tserasera.

Sary hosodoko iray mipetaka amin'ny rindrina ahitana ankizy milalao kalesy : ny ray dia lehilahy kely izay manao akanjo mangamanga, satroka mavomavo, pataloha maintimainty manosika ireto zazavavy kely anankiroa eo amboniny.

Trano fisakafoanana lehibe manana haingo mirindra sy manara-penitra mba hisarihana ny mpanjifa, misy karazana sakafo sy zava-pisotro ho an'ny rehetra, manomboka amin'ny sakafo nentim-paharazana ka hatramin'ny sakafo iraisam-pirenena izay manome safidy maro ho an'ny mpanjifa.

Tranombarotra lehibe iray no mivarotra zava-pisotro amin'ny karazany maro samihafa ; ao ireo miloko maitso ao koa ny miloko fotsy ary ao ireo atao anatina baoritra izay misy sarony maitsomaitso.

Eny amin'ny tsena lehibe iray dia maro karazana ireo akora ilaina amin'ny fanasana volo izay manampy amin'ny fanesorana loto sy ny tasy ary fitsaboana manokana ho an'ny volo simba na maina, manampy amin'ny fanarenana sy fanomezana fikarakarana miavaka ihany koa.

Trano lehibe iray, miloko fotsy ny rindrina atỳ ivelany ary ny varavarana dia vita amin'ny vy miloko manga. Eo anoloany dia misy seza miloko manga ihany koa izay mifanaingina izy ireo ary misy vehivavy iray sy zaza iray koa eo akaikiny.

Firavaka fatao amin'ny tanana toy ny famantaran'ora izay tsara tokoa satria miloko volom-bolamena izy io ary misy vatosoa manodidina azy. Ny anankiray koa dia fatao amin'ny tanana izay manendrika tokoa ary misy vatosoa iany koa eo an'oloana manao endrika voninkazo.

Renim-pianakaviana iray mibaby zaza, zazakely ao aorinany dia tena hendry mihitsiny ary mankafy, renim-pianakaviana dia manao akanjo mahafinaritra, manao kapa tsara tarehy, mandeha eny amin'ny arabe izy ireo.

Ny vehivavy mpanao politika dia miditra amin'ny sehatra maro mba handray anjara amin'ny fanampaha-kevitra, fitantanana ny firenena ary ny fampiroboroboana ny fitovian-jo. Na dia mbola ambany aza ny isan'ny vehivavy amin'ny toerana ambony ara-politika manerantany dia mihamaro ny vehivavy tafita eo amin'ity sehatra ity.

Toeram-pianarana lehibe iray. Misy riana ambony ary maro varavarakely sy varavarambe izy ireo izay miloko mangamanga. Eto ivelany dia misy zaridaina mafinaritra, ahitana karazana voninkazo izay mamelom-boly tokoa.

Rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra na farany ny herinandro dia ny hany fanaonay dia ny mandeha mivoaka miaraka amin'ny tomobilina tsy mataho-dalana mankany Ambatolampy, mankany Antsirabe dia mahafinaritra be.

Rehefa tonga ny fotoana fankalazana ny fetim-pirenena dia maro ny fihetsiketsehana hita ary ahitana ireo manam-boninahitra izay mipetraka eny amin'ny seza natokana ho an'izy ireo ary misy lamba mena sy maitso toa endrikana sainam-pirenena ao aorian'izy ireo.

Ny gazety dia anisany milaza vaovao eran'ny lafy valon'ny nosy hahenoina pôlitika ao anatiny, ireo filazana maro samihafa ary indrindra dokam-barotra ihany koa izay ilaina eo amin'ny fiainan'ny olona.

Ny fianarana no lova tsara indrindra. Ny ankizy mazoto mianatra dia tsy mba very mandeha. Any ampianarana mantsy dia maro ireo ankizy ary ahitana lahy sy vavy, ao ireo manao solomaso, ao ihany koa ny manao arovava.

Ny tranom-boky dia malaza amin'ny famakiana boky ary izy ireo dia tena tsara tokoa satria mampahery ny tanora mba hazoto mamaky boky mba ahafahan'izy ireo mampivelatra ny saina ary fahafinaretana tsara koa izany.

Toerana iray amin'ireo endrika voajanahary mahafinaritra sy manan-danja amin'ny fanomezana fiainana sy fialamboly, izay misy rano mikoriana avo makany amin'ny toerana ambany ; matetika amin'ny alalan'ny tendrony havoana na amoron-drano.

Paoma miloko maitso sy mena. Izy io dia voankazo manan-danja ho an'ny fahasalamana. Maro ny tombontsoa azo avy aminy ho an'ny hery fiarovana, anisan'ny fampiroboroboana ny tsinay sy ny lanja. Fisorohana ny aretina ary manampy amin'ny fanafoanana ny menaka, tsara ho an'ny fahasalamana.

Ny volo no hany ravaka ho an'ny vehivavy ary ilaina ny fikarakarana azy, ny fanasana azy isan-kerin'andro dia zava-dehibe izay mamelona tokoa ny volo. Raha tiana ny ho lava dia mila asiana akora maro izy.

Ny dokam-barotra dia karazana takela-by, famantarana ireo ataony orinasa maro isan-karazany ary fanehoana fa ilaina ny mampiseho an'izany mba hahafantaran'ny olona ny asa ataony tsirairay avy.

Ny gazety dia manampy amin'ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny mpamaky, sy ny fandraisana anjara amin'ny fanatanjahantena (vokatra na tolotra). Manampy ihany koa amin'ny fananganana fanoloran-tena sy fanohanana amin'ny sehatra ara-barotra sy ara-tsosialy.

Ny "art" Malagasy dia manondro ny fomban-drazana sy ny kolontsaina manokana an'ny Malagasy. Izy io dia ahitana fomba fiaina na fomban-drazana na fivavahana ary soatoavina ara-tsôsialy. Izy io dia manome fanamafisana ny maha Malagasy azy ary maneho firaisan-kina eo aminy.

Fitaovana iray natao itazonana ny hafananan'ny zava-pisotro na sakafo mandritran'ny fotoana maharitra, vita amin'ny pilastika sy vy tsy arafesina na fitaratra ny ankamaroan'izy io ary samy misy fiantraikany amin'ny faharetana sy ny fahombiazan'ny fitazonana afanana.

Tadidiko aho rehefa nandalo eto amin'ity toerana ity, izay fahafinaretana ho anay vehivavy dia ny mijery fikojakojana ny vatana. Teto aho izao dia nividy fihogo, menaka atao amin'ny volo, savony hanasana tarehy...

Biby anankiray, tsy dia fahita firy eto amintsika, mipetraka eo ambonin'ny hazo maitso. Ny lokon'ny tongony dia mainty ary ny vatany koa mainty. Ny lokon'ny lohany dia somary volomboasary.

Trano anankitelo any ambanivohitra : mitafo bozaka, manana varavarakely anankiroa ary varavarana anankiroa. Hodidinina ala maitso mavana eo akaikiny ary ery ambony dia misy rano mikoriana, mahafinaritra mijery azy.

Ny fanamboarana trano dia isan'ny tena mandàny vola tokoa satria tsy maintsy manana vy, simenitra, vato kely, fasika, rano, fitaovana maro isan-karazany izay tsy voatanisa.

Renim-pianakaviana iray miaraka amin'ny zanany vavy no mampitovy akanjo fotsifotsy. Tsara erỳ ny mijery azy ireo. Ilay vehivavy lehibe moa dia manao solomaso, ary ilay zanany vavy kosa dia arahana tsiky mijery atỳ anoloana.

Ny fampiaingona ny trano dia fomba fanamboarana sy fandaminana ny trano ho any fianakaviana amin'ny fanajana ny fitsipika sy ny fenitra ara-pitaovana sy ara-kolontsaina. Izy io dia manome endrika tsara sy filaminana ho any tranonao ary mampahazoto ary mampamiratra ny masony vahiny izay mandalo ao aminao.

Ny satroka dia anisany ampiasain'ny olona maro rehefa hivoaka ny trano ; na lehilahy na vehivavy na ankizy dia manao azy avokoa mba iarovana ho amin'ny tara-masoandro mba tsy handoro ny tarehy.

Ny fiangonana dia toerana fivavahana sy fivoriana ho any mpino izay manan-danja amin'ny fiainam-piangonana sy ny fiaraha-monina. Ny fiangonana dia matetika natokana ho an'ny fivavahana kristianina ary izy dia mitana anjara asa manan-danja toy ny fivavahana fiaraha- mientana, fanabeazana ary fanampiana ho any sahirana.

petan _drindrina iray mampiseho ireo haingo ny zava-kanto malagasy ,ahitana sary maneho ny fomba amam-panao , fomban-drazana ary tontolo iainana malagasy . Izy io dia manolotra kanto sykolontsaina amin'ny alalany loko, endrika ary sary miavaka

Ny fanorona dia anisany kilalaon-tsaina izay mifantoka amin'ny fanatanjahatena sy ny fanombanana amin'ny fomba mifanaraka amin'ny fanazavana sy ny talenta. Fialam-boly ihany koa izy io satria mampifandray amin'ny namana.

Boky iray miloko maitsomaitso , ahitana zazavavy kely matory amin'ny bozaka manao ankanjo mangamanga izy . Ny soratra eo amin'ilay boky dia izaho ankizy izay nosoratan'i RAZAFINDRAIBE .

Trano iray lehibe miloko fotsy ny rindrina. Misy sary mipetaka eo aminy izay ahitana vehivavy sy lehilahy manao fitafiana malagasy izay misy loko marevaka eo amin'izy ireo ao : ny fotsy, ny mainty ary ny volomboasary.

Sainam-pirenena iray ahitana loko maro karazana ary marevaka tokoa : ao ny manga, ao koa ny mavomavo, ao ihany koa ny mainty sy ny maitso izay ahitana tanamasoandro mahafinaritra.

Ny toerana any ambanivohitra dia faritra midadasika amin'ny tany any ivelan'ny tanàna lehibe, izay matetika manana toetrandro voajanahary sy tontolo iainana madio ; manampy amin'ny fitsaharana sy fialan-tsasatra miaraka amin'ny toerana sy fahazavana madio.

Toerana iray fisakafoanana izay ahitana vy miloko volontany ; misy vehivavy kely anankiray izao erỳ amin'ny sisiny mihinan-kanina ary eto anoloana dia misy lehilahy iray mijoro mividy zavatra.

Ny any ambanivohitra dia toerana mahatamana sy mafinaritra tokoa, na dia ratsy ara ny rafitra indraindray dia afaka ianao mamboly afaka miompy ary ny rivotra hiainana dia tena madio tokoa!

Karazana voasary mamy sy manitra izay ampiasaina amin'ny fandrahoan-tsakafo, zava-pisotro ary ho an'ny fahasalamana. Voankazo boribory, maitso ny hodiny rehefa tsy mivoatra ary maniry ho mavo rehefa mivoatra tanteraka.

Tanora lahy sy vavy maromaro avy nianatra no alaina sary satria vita ny taom-pianarana ; faly izy ireo mikorana, mitsiky ; ao ny sasany manao satroka, ny sasany manao akanjo miloko menamena, ny sasany mipetraka.

Trano fandraisam-bahiny madio, milamima misy fanaka vita amin'ny hazo ary tena kanto tokoa. Eo amboniny dia misy fitoerana jiro izay miloko volontany misa anakitelo.

Rehefa fotoanan'ny ady lehibe dia anisan'ny mitaintaina ny vady aman-janak'itony miaramila itony satria ho faty sa ho velona no voalohan'ny fanontaniana izay apetraka ary anisan'ny mampitaintaina tokoa izany.

Ny fangady dia fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana tany indrindra ny fambolena. Manampy amin'ny fikarakarana ihany koa izy ary mampivelatra ny tany izay mitondra vokatra tsara amin'ny fambolena sy ny fiompiana.

0rinasa lehibe iray mpamatsy solika eraky ny Madagasikara no ahitana vehivavy manadio fitaratra-na olona maka solika eo aminy. Mitsiky izy ary manao satroka mangamanga eny aminy.

Ny firandranam-bolo dia anisany mampiavaka ny vehivavy malagasy, kanto erỳ ny fanaovana azy itony ary azo atao amin'ny karazana maro samihafa izy, na atao randrana kely na atao randrana vaventy dia mety avokoa.

Ny fananana volo lava dia matetika heverina ho mariky ny fahatsaran-tarehy sy ny fikarakarana manokana, toy ny fanadiovana, fanalavana ary ny fampiasana vokatra ho an'ny fahasalamana sy ny fahamendrehan'ny volo.

Ny mpilalao fanatanjahantena no ahitana akanjo mitovy rehefa eny amin'ny arabe eny. Fala izy ireo ary ndreto tanora zazalahy miara-maka sary mampitovy akanjo izay miloko mavo ny amboniny mavo ihany koa ny ambaniny.

Amin'ny fanambadiana malagasy, indrindra rehefa ara-drazana, dia matetika ny mpanambady dia mitafy lamba netim-paharazana toy ny lambamena ho an'ny lahy sy lambahoany na salovana ho an'ny vavy. Mety hasiana haingo manokana ireo lamba ireo mba hanomezana endrika manetriketrika.

Ny fiompiana omby dia mitaky toerana malalaka, fialofana, sakafo mahasalama, fitsaboana ara-pahasalamana, ary fanaraha-maso ny fitaterana sy ny fitombon'ny omby mba ahazoana vokatra tsara toy ny : ronono, hen'omby, hoditra, ary taova hafa.

Karazana mofomamy maromaro amidy eny amin'ny fivarotana lehibe, matetika vita amin'ny fomba fanamboarana lehibe ary mety ho an'ny tsiro sy endrika samihafa izay manararaotra ny fanirian'ny mpanjifa sy ny tsiron'ny toerana misy azy.

Ny kiraro kely ho an'ny ankizy dia manampy amin'ny fiarovana ny tongotra sy ny fahasalamana. Ilaina ihany koa ny misafidy kiraro mifanaraka amin'ny habean'ny tongotry ny ankizy mba tsy ho tery izany na ho malalaka loatra. Ary ilaina ihany koa ny misafidy ireo kirarokely vita amin'ny akora maivana sy manohana tsara ny tongotra.

Eny amin'ny tsena lehibe dia maro karazana ireo akora ampiasaina ho amin'ny fanasàna loha izay manampy fanatsaràna ny fahasalaman'ny volo sy ny hoditra ary manome tsiro sy fahatsaràna ny volo izay manampy amin'ny fahafaham-po sy ny fihenjanana.

Ny fahitana ny tanora milalao dia mampiseho firindrana sy fifaliana, ary matetika dia fotoana iray ahafahan'izy ireo mampivoatra ny fahaizany ara-batana sy ara-tsaina : izany dia mety ho lalao ara-panatanjahantena na lalao an-kalamanjàna na lalao mahazatra toy ny kilalao tsotra sy fialamboly miaraka amin'ny namana.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra kojakoja maro samihafa izay atao amin'ny vatana, ao ihany koa ireo anasana loha ary ao ireo fampiasa amin'ny fiainana andavanandro izay manitra sy mamerovero ery ny fofony.

Vehivavy iray, izay manome lamosina no mampiseho ny hakanton'ny volony izay miloko menamena sy maintimainty, ary lava tokoa izany volo izany. Ny tànany dia ataony ao amin'ny tendany.

Ny rojo volamena vita amin'ny asa tanana tsara tarehy sy endrika miavaka dia mitondra lanja fanampiny, satria mety ho asa kanto na firavaka manana dika manokana. Tsy mora simba izy, ary izany no mahatonga azy ho firavaka maharitra, azo tehirizina hatramin'ny endriny voalohany.

Ny any ambanivohitra dia mirindra sy milamima. Ny fihavanana sy ny fiarahamonina any koa dia matetika misy fiainana hifanampiana, fiarahabana, mifanaran-tsaina ary fihavanana mahafinaritra ary safidy maro amin'ny fomba fiainana an-kalamanjana koa dia ilaina amin'izany.

Ity lokon'ny tranonay ity izao rehefa vita ilay izy dia nolokoko mavomavo dia nasiako maitsomaitso, dia ny "carreaux" anay nataoko isankarazany ny lokony, dia ny varavarakelinay tsy nataoko hazo intsony fa nataoko fitaratra mba hahitanay ny any ivelany.

Tovovavy iray no miseo gazety, milaza fa ao anatin'ny fahatanorana izy ary anisan'ireo mpankafy itỳ fandihy mitsinjatsinjaka itỳ. Izy io dia manao akanjo amboniny fotsy, misy soratra menamena aorianany.

Ny trano tahirin-drazana dia manan-danja amin'ny fanabeazana sy ny fiarovana ny tantara; izy io dia toerana hitehirizana sy fampisehoana ny zava-kanto, fomban-drazana Malagasy ary manampy amin'ny fiarovana ny lova ara -kolontsaina sy ny tantara.

Ny fananana volo lava dia manana tombony amin'ny fanomezana safidy maro amin'ny fanamboarana sy ny endrika. Saingy mitaky fikarakarana tsy tapaka mba hahasalama azy, ary manome endrika malefaka sy mivelatra ary mety mampiseho endrika manintona amin'ny lafiny maro.

Ny boky mitantara angano ho an'ny ankizy dia tantara foronina izay manome lesona manan-danja amin'ny fiainana, mampianatra ny ankizy fahalalana ny soa sy ny tsara, ny fitiavana sy ny fitoniana ary ny lanjan'ny fahamarinana.

Ny gazety dia manam-pahaizana manokana amin'ny resaka politika, sosialy ary kolontsaina. Manampy amin'ny fampitana vaovao momban'ny fiarahamonina ihany koa izy toe-karena sy ny fanabeazana ary manampy amin'ny fanazavana ny zava-mitranga amin'ny fiainam-bahoaka.

Ny polisim-pirenena dia manampy amin'ny fitandroanan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, manohana ny fampiarana ny lalàna ary miantoka amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny toe-javatra maro. Miantoka ihany koa izy amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny tanàna.

Ny firavaka vita amin'ny volamena no any tena manintona ny olona na lahy na vavy amin'izao andro izao, ao ireo atao amin'ny tanana, ao koa ireo atao peratra ary maro karazana izy ireo izay haingoana loko mangamanga eo amin'ny tendrony.

Ny kodiaran-droa dia fitaovana fitaterana ilaina sy mahomby indrindra amin'ny tanàn-dehibe sy ny faritra ambanivohitra noho ny tombony aram-pandehanana sy ara-toe-karena. Haingana kokoa noho ny fiara amin'ny làlana tery sy mikorontana ary ahafahana mifindra toerana haingana ihany koa izy.

Ny baolina kitra dia lalao fanantanjahan-tena malaza maneran-tany izay lalaovin'ny ekipa roa eny amin'ny kianja misy bozaka na amin'ny toerana hafa ary mampiasa baolina boribory izay tsy azo sintonina amin'ny tanana afatsy ho an'ny mpiandry arato ihany.

Ny vehivavy dia anisany manana anjara toerana amin'ny fampihaingona toerana, na ny amin'ny fanasana fampakarana io, na ao an-tokantrano dia hain'ny vehivavy ny mampihaingo azy ary arahana voninkazo maro isan-karazany.

Ny lamaody dia anisan' ny tena manadala ny sain' ny tanora tokoa. Indrindra izy ireo rehefa liana sy mikitika ity volony izay fanao erak' izao tontolo izao. Ao ireo mandoko ny volony ho mena ny tapany ambany ary mainty ny ambony, aholakolaka avy eo.

Rehefa misy ny fanamboarana trano na fanamboarana lalana dia tsy maintsy ilaina ny fikatroan'ny saina olona maromaro mba hatontosa sy hatanteraka izany ; ary mila fanaovana akanjo mitovy izany mba hiarovana azy ireo rehefa eny amin'ny toerana alehany.

Ny kodiaran-droa dia ampiasana amin'ny fitaterana olona sy entana ; aingana kokoa noho ny fiara amin'ny lalana tery sy mikorontana ary mivelatra tsara amin'ny lalana samihafa, afaka mivezivezy mora amin'ny fitohanan'ny fiara sy ny toerana tery ihany koa.

Rehefa mifoha maraina ny zanako, dia anaovako solon-tsakafo. "Farilac" no anarany. Io izao, asiako rano mafana dia ararako ilay izy, dia asiako ronono dia haroharoako tsara dia omeko azy dia voky izy dia milalao tsara avy eo.

Trano fivarotana boky lehibe iray amin'ny teny vahiny ; izay tena mahaliana ny tanora tokoa satria ao anatin'izy io dia misy ny fampianarana miteny vahiny ary ihany koa fahaiza-miaina izay ampianaran'ny boky.

Ny voatabia dia voankazo feno hotrikaina ampiasaina betsaka amin'ny sakafo isan-karazany. Izy io dia manatsara ny tsiro-tsakafo amin'ny saosy atao na laoka mafana ary manome tombon-tsoa ho an'ny fahsalamana.